Kom n doya ka injin booti nim bɛ di nudirigu mini di nuzaa zuɣu tihi sala di nudirigu zuɣu ka lahi sa di nuzaa zuɣu di nuzaa zuɣu mali sitori bildin ka nudirigu ŋo zuɣu mali sitori bildin sitori bilfin ŋo taha nyɛ taha ʒiɛhi

Paɣaba mini dabba n ʒɛya paɣa yinga nyɛla ŋun gbubi tahali ka zaham bɛ dinni ka yɛ liiga dozim paɣa shab gba zaa ʒɛ nimaani ka yɛ liiga piɛla ka bi tooni ka taha ʒɛya ka zahama bɛ di puuni ni ŋarim gba zaa nyɛla din gba ʒɛ n miriba

Paɣaba mini doo n ʒɛya doo ŋo ʒɛla paɣaba ŋo nyaanga ka gbubi maaik o nuuni maaik ŋo maa zuɣu polo nyɛla zaɣ buluu ka di gbaabu ŋo shee nyɛ zaɣ sabinli paɣa yinga ʒɛ paɣaba ŋo tooni na ka pilila kiraawn o zuɣu ni ka wuɣi o nudirigu zuɣusaa ka paɣa yinga ʒɛ n baɣa o ka pobila o nina

Bipuɣunsi ayi n ʒi n miri taba bipuɣun yinga ʒila kuɣu zuɣu ka bipuɣun yinga ʒi o tooni ŋun ʒi kuɣu zuɣu ŋo larila ŋun ʒi o tooni ŋo zuɣu o luɣuli zuɣu nyɛla bipuɣunbili so n ʒɛya ka muɣi o maŋa ʒɛya ka o nyaangi mii nyɛ do so ŋun gba ʒɛya ka tabi o shee ʒɛya

Nachimba ata n zaya kuliginoli nachin yino nyɛla ŋun pili zipligu ka nyaɣi baaji ka yinga maa mi nyaɣi baaji ka bi pili zipiligu nachimbila yinga zaŋla loba baaji zali o tooni ka zaŋ o daliya nyɛhiri o ninkpara ka teebuya za bɛ nyaanga ka bɛ zaŋ binyahari tam tam teebuya maa zuɣu .

Daadama n zaya m puhiri jiŋli ŋɔ daadama' ŋɔ mee zaaha bɛ pirigili nyɛ dabba ka so be bini maa ni ka bɛ puhiri jiŋli ŋɔ ka lee ʒimi lihiri ba ban puhiri jiŋli ŋɔ zaa ha nyɛla ban pili zipilila ka ye zabba nima sheba ye zabba piɛla ka sheba ye zaɣa dozim ka shenba ye zaɣa sabila gabi gabi.

Paɣa mimi doo n zaya n tumdi tuma doo ŋɔ nyɛla ŋun ʒia ka paɣa ŋɔ nyɛ ŋun zaya doo ŋɔ kpala ninkpara kaɣa ŋɔ bi kpa ninkpara ka lee mali zabri ka di galisi ka ye liiga buluu dikpini bela bɛ nyaanga ka waya nima bɛ bini too be luɣusheli polo maa pam.

Kum Daadaka nima anahi ka bɛ zaŋ zali ka zaŋ niriba maa foto zaŋ tabili kum daadaka nima ata ka shukuru bila yinga nyɛ ŋun za adaka nima ŋɔ tooni ka zaŋ bin'ʒee n lo o nuu ka daadam sheba mee n nyɛ ban ʒi kuɣusi zuɣu ka sheba mee zaya ka ye liiga ʒehi ni liiga sabla ka yiya be nimaani ni tihi gba nyɛla din be nimaani.